Engalo edh'omwana omuto edhiri ghangulu oghe ngalo edho mukulu dhiyoire ensigo, omwana ayoire ensigo yayugha mu ngalo edh'omuntu omukulu ono saawa dhino agemye ensigo dhino.